Lemu, appul, tomatur, tattaseje kecce be luttuɗum ko none mum wangai ɗum fu majum ɗum kuje on ko goɗɗo nyamata lemu ɗo be appul ɗo nder furut on tomatur be tattase be luttuɗum hako ɗo bo vegetabuls on.

Inji wa nga ɓe naftorto haa hokkugo njayri hite lantarki, injiwa man ni andiraaga tiransfoma ndanga ɗo ga ɗo dari, ɓoggi ji ɗo vali diri haa ɓandu maaga, nde bo ɓe ɗo tarna injido on be jamɗe-jamɗe, ngam faddugo ɓiɓɓe be dabbaaji.

Shapina bedo settira pensil. bana wi'igo bindirgol windugo, je ɓikkoi petoi ekkitirta binɗi be majum. Nden shapina ɗo be ɗo hokka iri ɓikkoi koi wawata naftorgo be reza, sei be joga shapina man be settira bindirdi maɓɓe.

Nyebbamji wujugo pali nyebbam man ndaɗi ɗo nonde fere-fere ɗiɗo sili ha nder lookaji, nda ɗiɗo ɗo di tati ɗiɗo joɗi kwaliru gotel boɗejum, gotel oriange, gotel none ndoɗɗa ɗum pat ɗum pali nyebbam wujugo on ɓe ɗo wuja ha ɓandu ngam wo’ungo laral ɓandu.

Zarto, be tep, be saddere, ɗo jooɗi be katako ha babal gotal, be pensil, ɓe ɗo naftira be pensil ɗo ha diidugo katako kerol ko ɓe yiɗi ta’ugo, zarto bo ɓe ɗo ta’ira, tep ɗo bo ɓe ɗo foonda dedei ha ɓe diidata be pensil ɗo on.

Kybot be dekstop amma none maje boɗejum, ɓe senditi ɓandu kybot man be dekstop man to ɗo hauti ɗum fu majum inde majum laptop, ɓeɗo naftora be majum on ha bindiji lawol bindi on je koigol je zaman nasara.

Yimɓe ɓe ɗuɗɓe. Ɓe ɗo dari ɓe ɗo ɓorni curule maɓɓe, none daneejum, be ɓaleejum, nden woɓɓe maɓɓe bo ɗo jogi bauɗi. Worɓe on be debbo goto, oɗo dari haa caka maɓɓe, be alamani ɓe ɗo waɗa gamarle aadi maɓɓe on.

Mota manga andranga tirela nga ɗo adi kare ɗuɗɗe ha dou maanga gaɗo dilla dou buwangol kolta. Mota man ni ɗo mari nonde bulu be danejum be ɓoɗejum ɓeɗon naftora irim motajii ɗii ha jahale juɗɗe be adugo kare ɗuɗɗe.

Pauda ɗum roɓe on naftorta ha gese maɓɓe, ɓe ɗo wuja ɗum on ngam faune. Fauda majum bo ɗo mari hottollo muɗum je wardata nder ton, sei ɓe nokkira fauda mam ɓe hottollo man nden ɓe wuja ha yeso. Kuje pawne roɓe on do fottana masin.

Debbo odo dari, oɗo borni limse mako none ɓaleje, noppi mako wala yeri, o ɗon mori gasa hore mako, o sendi ɗiɗi, o habbi mordi man guda ɗiɗi, gasa mako jutka masin, nden ɓaleha kurum, o mori ha bicce man wafi hedi yeso bernde mako.

Nyiɓalo saare, nyiɓalo majum je yonde dira ɗum ɗo on, nden ɓe o wadani nde penti nonde milk kala, be broun, be wadi kwano zing ha dau saare majum bo don panal sola, wato kujeji je hokkata yite lantarki.

Lekkiji vieteki capsul petoipetoi. None makoi boɗehoi beɗehoi. Nda koi konɗo jodi ha der derehoi makoi. Ɗerehoi mai andirakoi sacet. ƊAɗi ɗo beɗo moɗa iri lekkido on gam nawugo bandu.

Debbo ɗo dari o ɗo ɓorni limse mako nonde limse man blu be pinc be ash kolo. O fauni masin o suddi gele yel mako pinc, o wati sarka ha dande mako, o ɗo wati agogo goldin kolo nden ɓe lalle ɓalejum ha juɗe mako.

Pali ɗuɗɗi none fere-fere, pali man ɗon naftire on ha lowugo jareteɗam nder ton, ko ndiyam yarugo no non tan, ko ndiyam sha’i, ko gari, ko bo jareteɗam nasara.

'Debbo o d'o dari; od'o wuuri sera. 'Denboo ha o hoosi foto man babal man do mari nyibre masin amma nond'e gele mako wurti bodeju; d'en toggore mako bo bana buluu on o d'o moji mojare mako iga dow hore.

Pukaraɓe ha der sudu jangirde ,pukaraɓe man be do jodi mallu'en mabɓe ma do dari ha yeso maɓɓe, be do ardini defde ha dow tebul mallumjo goto do jogi bindirgol wato bi'ete ɗum bayro da alluwa bo ha ɓawo maɓɓe mallumjo mabɓe debbo man o do borni lumce blu o do jala.

Pali nyebbamji nonne fere-fere. Pali man di duddi, amma jodidi do ardi do nyebbam wujugo ha dau gasa on. Ɗo fottana gasa, do ɗiggina gasa, den bo ɗo balwina gasa. Pali majum nonne maji oreng.

n Nyamdu marori on ɓe waɗi jolof mari, nden be kusel ha wakkere, be salat, salat ɗo ɓe ɗo hauta kabej on be gerade, be tumwater, be caras, be grinbins nden ɓe wadda crim ɓe yowa do ton, woɓɓe fere wauta nyamgo marori non non se to hauti be salat ɗo ngam do velna nyamdu.

Debbo, o ɗo dari, o ɗo jogi algaytaaru maako, o ɗo ɓorni toggoore maako irin bana jey himɓe indiya, o ɗo tiiti kuje, volwugo, o ɗon mooɓi gaasa bo ɗuutka haa ɓaawo gaasa ma, haa ɓaawo daande maako, o ɗo waati jawe.

Standin fan fankaɗo ɗum bokkirgel on bana mafici amma je nasara, ngaɗo dari ɗo ɓe hosan ɓoggel maga on ɓe wata ɗo roud round. Soket man ha dow drowa toɗo nden ɓeɗo wati boggi caja ha do round soket man se ɓe kunna se fanka man bokka.

Dottirɗe biyete ɗe womas nda ɓedo ɓe nai ɓe ɗo joɗi none ma je blu be naftoraiɗe ngam maɓbode ma je ɗo telli dou maje be fotti masin ɓe ɗo rotta nyamdu on nder ton.

Korwal dum be naftirta de ha paloje korwal gal nonde magal fotti masin nden no be wadiri gal wodi korwal majum do mari filoji ha dow majum. bedo naftita be iri koromdedo on gam jabugo hobbe ma bo jodugo himbe sare.

Toggore junɗe pottunde nonde mare danejum, Ɓe Ɓalejum, Ɓe blu, Nɗe ɗo dari ɓedo ɓorni kuje je hollata toggore majum nyotama kesum on. Ɓe do darni kungaman ha ɗow steps wa’iti go nasta ɗer kantiru ɗen ɓedo wati gras carpet ha dow lawol majum.

Ɓiɗɗo gorko oɗo dari oɗo jogi derewol teddingo je ɓe hokki mo ha fijerde bol kosɗe, nden oɗo wati sarqa teddingo kanjum ma je o heɓi ha fijerde bol kosɗe, ɓinkoi mai ni ɓe ɗutkoi seɗɗa amma o man dariɗo dou mako mi wolwi.

Debbo, o ɗo joodi ɓaari haa dow korowal gongal haa kantiiru wo’ingo gaasa rewɓe bi'eteenga salun, debbo maajum hoore maako ɗo sanci nden be moori morɗi mannga- manga, morɗi man saalai nai ɓe hauti ɓe waati gaasa kanti haa nder morɗi maako

fulawa nga do awi ha daldal sare wonde, fulawa man ni do mari pindi bodeji pink pink ha bandu majum, nden fulawa man none majum bokko bokko nda lise fulawa man bo hako borti ha do lise majum

Agogo, agogoyel ngel cheungel pottungel nden bo ngel keesel, none agogo majum goldin be sutons ha ɓandu agogo man, ɓe ɗo waata on ha jungo ngam faunirgo amma agogo ɗo je rewɓe on.

Tebul ɗuɗɗum ɓe korom je ha daldal ngal ,ɗa Ac ɗo takki ha ɗou majum ,ɓaɓal ɗoni iri ɓaɓe ɓe yewnata restaurant ɓaɓal nyamugo nyamɗu ɗo on, amma ɗou tebulji man pat wala nyamɗu man ɗo ton wala himbe ma ha der chura man.

Fulawa, amma ɗum ɓe diidata be diidi, fulawa ɗo on ha ɓandu bongoru ma boo wari on ha bandu kuje ɗum be takkata ha paloru ko ha suudu biyeteɗum wolpepa, nda ɗum diidol man fottudum ɗo vo’itina paune suudu masin.

Nyebbe kecce.Be ɗo naftora iri nyebbe ɗo on ha ɗefugo nyamɗuji zamanu. Bana iri jolov, ko furaitrise, ko hautugo iri ko sulo je be watta be kabej be lebol ɗo. Fere bo a wawan a ɗefa nyebbe ma kecce banni ɗo a nyama ɗe.

Yimɓe daɓe do bedudbe bedo jokkidiri ha burti be do yaha nastugo ba'ai8 pirawal be do habana ko moijofu do jogi akwatiru mako, wobbe bo do vawi boro iri je yago Makaranta.

Debbo o ɗo dari o hokkiti ɓawo mako, o ɗo duhi siket je jins bulu, o ɗo didi balawal mako didol dumɓe wiyata tatu , nden o ɗo mori morɗi biyeteɗi cuistin be gasa kanti.

Supaina, supainaje man nda ɗeɗo kotoi fu be nomba muɗum makaniki en ɗo naftora be supaina ngam fistugo not haɓandu jamdi, nden notji mamma nombas on, supaina mamma nomba on, kala supaina pat be not nomba ko fistata.

Fawundeshon, be pauda a shado gazal kuje pauneni je roɓe naftirta ha faunugo ngesa maɓɓe, nda ɗum ɗon wagi ha babalgal, ɗum fu majum ɗum fere fere ɗum ɗo mari bote majum hander paune roɓe.

Gorkojo oɗo dari oɗo ɓorni toggore boɗere sarla ɓaleha oɗo huwa kugal pi o pi kugal p o pi ɗo ni bana silin on amma je zamanu ɓeɗo waɗa ɗum be siminti danejum denbo ɓeɗo waɗa ɗum on ha dou ha dou sudu bana sili

fulawa ɗo ɓe ɗo awa on ha nder chi’e ko ha yonde saare, ko ha nokkure nde goɗɗo mari haaje faunugo be paune nonde bokko bokko pat, ɗuɗi heewi ɓe ɗon naftira be fulawaji ha faunugo babal nden bo fulawa ɗo ɗum ɗon goɗɗi feere ba gaade goɗɗi feere bo ba geene.

Nyiɓalo kesum timminaka, nda jarendi boɗejum ɗo jugi ha leddi, den ɓe ɗo hippi sare majum be zing brown, sannan ɓe waɗi plesta ɓe wati windoji glas, be katagoji ɗo aati pilas nyiɓalo man.

Goyva, be dukkuje, be ayaba kujeji nyamdu on ɗum fu majum nden nda ɗum ɓeɗo wati nder kondo irije be sanyata be baji ɗo, goiva ɗo mari ɓikkoi catukoi ha nder maga nden dukkuje bo be hettan on nden ɓe hosa nyamri man, ayaba bo ɗo wurta endu endu on daga ɓandu dada magal, sei ɓolta hiddeko nyama nyamri majum.

Yeri be sarqa be halagare, ɓeɗo wata sarqa ha dande yeri bo ha noppi alagare bo ha koli yeri man nonde majum goldi ɓeɗo sawi yeri man on ha ɓandu gumbal gal hollata yeri man naftiraka yeri man kesum yeri man ɓeɗo naftora on gam pawne roɓe ɗo fottana roɓɓe massin.

Be'ite walirgo indirade leece dade do none didi wodi brown hasera dango bo daniwo leso man go tongo masin den bo lece man be wodi drowaje hasera maje.

Bred, nda bred man ɗuɗɗe ɓeɗo nyama bred on be tea ko hako ko bota ko hunde fere bred do nyamdu on ɓeldu massin ɓeɗo waɗa nɗu on be fulawa sei ɓe wata ha ledaji.

Bilbot ɗo takki ha dow kantiru wondu ɓe ɗo didi mashin pos be telefon be eyapis be bulutut be kujeji ɗuɗɗini ha dow bilbot majum ha les man bo kantiru nyamugo nyamdu on nda plastic chedanejum ha to.

Dammugal gongal on dammugal gal to'a lari gal ni gal don mari tarihi, ndangal do jei ka’e, den himbe dido be do dari ha les dammugal majum, goto do du’i sarla daneha lumce mabbe be pat baleje den bo bedo lara dammugal ngal be do wada hala on do magal.

Ma'di nyiɓalo sare. Nda nde ɗo nde fotti masin. Ɓe waɗini sare majum peshi, nden ɓe waɗi skredin ɓe waɗi be penti danejum ɓe wati bak waya, nden bo ɗon ilagol ndiyam ha yonde sare majum. Get sare man danejum.

Dibbinooje , ɓe ɗo saawi nder robaaji jey tek awe. Nden ɓe ɗo waati ɗi haa nder fiiric. Babal ɓe waati dibbinooje ɗoni babal on jey hollata dibbinooje ɗe, jey coggu on. Ɓe ɗo sora ɗe on, haa babal ngal.

Motawa manga nbiyete nga ambulans. Iri motaɗo ɓeɗo hosira nyawbe on ha asibiti, to nyaw sati ɓe chanjanan nyauɗo asibiti. Ɓe ɗo wata mo ha iri mota ɗo. Ma bo ko goɗɗo may naɗo to o lati o may nama ɓeɗo wata mo nder mota ɗo ngam horugo mo’hayim ɓe mako.

Dankani, lifton, shuga, kofi ɓe sakkini lifton man nder ton nda plat emty be chokali ɗo jodi. Ɓe taskini nyamdu on ha ɓe nyama ɓe jo'ini ha dau kapet.

Maadi saare, nonde ɓe waɗani saare majum ndoɗɗa-ndoɗɗa, nden nda payanko je ɓe tiggi flawaje nder ton ɗo joɗi haa dou baranda nastorde sudu majum. Saare man fotti masin, ɓe waɗani nde tais, ɓe waɗi steps wa'itiggo dou nasta suɗi.

Maadi lundindiraadi ɗiɗo dari mbiyeteeɗi plaza. Kantiji on ɓe hautata ɗuɗdi haa nokkure woore, nden bo ɓe waɗana ɗum inde plaza ɗum komoi jo fu se wara nanga kantiiru wooru, sora ko sorata nder ton. Amma nokkure on jei kautal kantiiji sorugo kare.

Kifineeje jamanu noone feere- feere; biyeteeɗe caaboy, kifineeje ɗe, ɓe ɗo naftora ɗe on haala naange, wakkati feere to naange fetti masin goɗɗo to hippi irin hifineere nde, ɗo faddana mo naange, nden boo ɓe ɗo fawnora ɗe.

siteps jey va’utuggo, nda saare maajum cuudi on haaɗo ni ɗuudɗi nda paalooru ɓe wadi pop haa dow chuudi maajum nda dammugal gonngal daneewal haa lunguyel tooɗoɗo jey nastinta godɗo wakkere feere.

Ɓiɗɗo debbo oɗo dari amma o'pamaro oɗo duhi sarla dammuka. Toggore mako ɓalere ɗon mari paune danejum ha ɓandu toggore man. Nden oɗo faɗɗi paɗe ɓaleje be soks fu ha kosde mako. Ha o'dari man bo kombi ka’e on.

Defte petoy petoy viyeteɗe memo, nden be rawun soket, a depto be almakaci nda ɗe ɗo none fere-fere. Ɗe ɗo hewi ha babal ɗo be rula, be kuje jangirde makaranta ɗum pat ɗum kuje naftirgo ummatore.

Yalo ɓeɗo bandu lisel hako leggal majum, ɗen yalo leggal yalo man na leggal manga fere on ba leggal mai petetel yottai ma be dyona ngal leggal daga nde ngal do awi inde mangal leggal.

Horde ɓe ɗon naftora be horde ha harnirgo gari, ko bo faccirgo gari man to ɓe harni ma bonde yamca’i to ɓe dolli horde ni jude ɗo jogi horde man none horde man brown, be mil kolo, ɓe ɗo naftora horde ɗo sosai ɗum kuje bote roɓe.

Debbo oɗo joɗi o wailiti o hokkiti ɓawo mako, oɗo ɓorni toggore ɓalere, o wati yeri ha noppi mako, nden o mori morɗi goɗɗi morɗi man ɗi fuɗɗa ma on diga ho’udu ɗi timmi gal tiinde.

Gude ɗuɗɗe ndaɗe ɗo, ɗe ɗo jooɗii ɗe kese ɓo ɗe nyotaka, gude ɗo je shoggu on, bana ɓe joiniri ɗe ngam kala burtol fuu ha nder burti gude man gude on iri gotel ɗe ɗo jooɗii ha none fere-fere.

"Taaso samira" milik kolo go ɗo mabɓi go ɗo mari paune ɓokko ɓokko be bodejum. Ha ɓandu ma go da fanka ɗo dari ɓokkirgel nasara den da durowaji nonɗe dodɗe ɗo dari ha wakkere ha her sudu majum.

Debbo o ɗo dari ɓe hosimo foto o ɗo wati sarka haa nda nde mako, yeso mako wangai, o ɗo ɓorni les. Les majum bulu be goldin kolo haa bandu majum, be stons ha bandu les majum, yeso mako bo wangai. Debbo mam o danejo.

Dammugal get je nastugo nder saare, ha dau dammugal majum wodi dagali ɓe ɗo rufi siminti dau ton. Nda danki yel gon'ngel haa wakkere. Saare man fotti masin, den saare man mali madi man do you'ndi'diri.

Cebur be manjagara. Manjagara man guda tati, cebur man guda ɗiɗi, ɓe ɗo joɗi ha do ka’e konkere. Ɓeɗo naftora be manjagara ɗo on haa dasugo buuri, ko to goɗɗo remi gene haa babal dasa be manjagara, cebur ɗo bo ɓe ɗo hefira kuje ko ɓe boftira salte maju.

Yaadi material nonde yadi majum ɓalejum. Wodi fulawa je ɓe didi dow yadi man boɗejum be ɓokko-ɓokko be danejum ɓeɗo nyota iri yaadi do toggore junde ko toggore be sarla. Ɓeɗo naftoro ɗum ha paune ji roɓe.

Leggal mangoro, nda lise ɗuɗɗe masin haa doo lekki maajum, nden bo lekki mam bok ko lise maajum haa ko woni do mam ɓokko ɓokko ɗo sukki masin, amma fuɗɗai rimugo ɓiɓɓe mangoroje maajum tawan.

Galom yelo be maɓɓode majum boɗejum ɓe ɗo naftira irin galomji ɗo on ha watugo nyebbam ko manja ko nyebbam petur ko kuma baki mai ko ndiyam ko ko nandi bana majum bana remoɓe ɗo naftira ha jo’ingo audi fu nder irin galomji ɗo.

Worɓe be don dari be ɗuɗɓe be do ardini tasaje iri je zaman nane, tasaje ledde to den bo worbe majum be do hippi iri kifneje der ke’en zamanu biyetedi pika ɓalejum be green goto bo balejum be yelo.

Kwakwa be abarba ɓe taiti ɓe ɗo wata nder blenda, blenda ɗo ɗum injiwal ngol ngal on je dirɓugo hunde, to ɓe wati sei ɓe hauta ha hite lantarke, nden dirɓa ɓe ɗo waɗa jareteɗam on be majum.